Oluguudo luno oluyisa emmotoka ez'enjawulo. Kumpi n'oluguudo luno waliwo ekifo emmotoka we zisimbye era nga kikuumibwa omusirikale kumpi n'oluguudo luno waliwo emiti ssaako n'ebipande ebiraga ebintu eby'enjawulo.

Abalambuzi bali ku lyato erisimbye ku mazzi, beetegereza olusozi olutali luwanvu nnyo, waggulu ku lusozi luno kuliko emiti egyakulako emimpimpi.

Ente bbiri ez'amayembe agatali mawanvu nga zirina amaliba aga kitaka ziri kulya muddo kumpi n'omuti omuwanvu.

Ekkuumiro lino ery'ebisolo eby'oku ttale lirina enkula bbiri, kuliko ento n'enkulu. Enkula zino ziri kutambula mu busubi era nga bwe zirya ku muddo. Kumpi n'obusubi bwe ziri mu kulyako waliwo ekisaka omuli obutiititi obutono.

Ennyumba eno gye baazimbisa ettaka era ne bagiseresa amabaati eri wakati mu nnimiro. Mu nnimiro eno mujjuddemu ebitooke. Ebimu ku bitooke bissizza amatooke era nga wansi ku ttaka wajjuddewo endagala ezaakaddiwa edda.

Abasajja mukaaga bali mu kisaawe bazannya mupiira. Abasajja bano bonna bambadde engatto era bataddemu ssookisi. Kumpi n'ekisaawe kye bazannyiramu omupiira baasimbyewo emmotoka. Kumpi n'ekisaawe kino era waliwo ekibira ekirimu emiti emiwanvu.

Ente erina amayembe amawanvu era nga langi yaayo ya kitaka erinaanye a... akayumba ke baakola mu bibaawo nga baakasereka n'amabaati agagenda gatalagga. Kumpi waliwo oluguudo era oluguudo luno lulinaanye amayumba. Ku mayumba gano galina enzigi ez'ebyuma era nga baagasiiga langi emmyufu.

Emmotoka eno eya pick-up batisseeko enkoko kuliko omusajja ali mu kuzitunda omusajja ono ayambadde essaati emmyufu kumpi ne we bazitundira waliwo akatale.

Omusajja akutte essimu mu ngalo ze ayambadde essaati ey'obukuubo obwa langi eya kitaka. Ataddeko empale eya langi enjeru. W'ayimiridde waliwo omuti ogw'ekyuma.

Ennyumba eno gye baazimbisa ettaka n'okuseresa amabaati erinaanye ensiko. Kumpi n'ennyumba eno waliwo akakubo akatini. Akakubo akatini kano kalinaanye ennimiro omuli ebitooke.

Embuzi eno erina eddiba erya langi bbiri okuli enjeru n'enzirugavu. Embuzi eno eri ku ttale era nga w'erya omuddo. Kumpi n'eno embuzi w'eri waliwo we bali mu kulimira kasooli.

Entulege ssatu zisimbye mu kifo we bakuumira ebisolo by'oku ttale. Ensolo zino ziri bbiri okuli enzirugavu n'enjeru. Entulege zino we ziyimiridde waliwo omuti guziwadde ekisiikirize.

Ebisolo eby'omu nsiko bya bika bibiri okuli obugabi n'empala biri mu ttale birya omuddo ebirala we bitambulatambula mu ttale, mulimu emiti egigenze gikaddiyirira ate emirala gigenda gikula, wansi waliwo obusubi obwa kiragala.

Omwana ono omuwala omuto atunda nnyaanya era ng'ayina ennyaanya mu kibbo kye. Omwana ono mu ngalo ze mulimu ennyaanya mu kaveera ssaako n'akapapula ka ssente. Omwana on waali wajjuddewo amayinja amangi.